Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya hongo iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu oku honga iitafula osho wo iipundi momiti dha yoolokathana. Iihongomwa yawo oha yeyi landithapo wo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho iizalomwa, yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno po maludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Omahala gomalandithilo otu gana mo ogendji moshilongo moka hatu adha iinima ya yoolokathana. Momahala gamwe ohamu adhika oongaku, omapaya, oondjato nosho tuu, omanga mugamwe hamu adhika iikulya.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana, mo ishewe ohamu adhika aakwatheli.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno yayooloka shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oyili nduno pomaludhi geli gaali yimwe oya ningwa miitenda yo yimwe oya ningwa momafo. Ashike oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo oya ndulikwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi: iikulya osho woo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi i kwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya vulu okunduluka iinima yomaludhi ga yoolokathana, yamwe ohaya vulu okuhonga iipundi osho wo iitaafula momiti.

FNB oha eta omathigathano ogendji ngaashi kwali atulamo ethigathano mpono Selma Petrus asindana ongodhi yo iPhone 16 Promax.

Ombaaga yotango yopashigwana ohayi vulu okugandja omauwanawa ga yooloka ngaashi, oku kundaneka oshigwana kombinga yiipindi. Okashina koku komba momagumbo ka tulwa ko fanditha keli kondando yopevi oN$1799.00.

Omahala gomalandithilo ogeli mo ogendji muuyuni. Ngoka haga landitha iinima yayoolokathana, pomahala pamwe ohapu landithwa oondjato, oongaku nomapaya. Moongeshefa dhimwe ohamu landithwa iipalutha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa, iikulya oshowo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi. Otayi ulike kutya ofiliza oya li yi na N$ 8 399, ashike mopaife oyi na ashike N$ 7 899.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Aantu oha ya longitha, iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Oya ndulukwapo nduno, pomaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelelela kiilongo yawo.

Oositola kadhi shi ashike owala ehala lyomapungulilo aantu ohaya vulu okumonako omauwana ogendji woo. Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoositola dhoka hadhi kwathele oshigwana okudhipa iikulya osho woo iikwathewa.

Oositola odho ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Mehala muno ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana, mo ishewe ohamu adhika omukwatheli.

Oombaanga kadhi shi ashike omahala gomapungulilo giimaliwa. Aantu ohaya vulu okumona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi uuna naanaa ondando yoshinima shontumba sha gu niimaliwa yomwaalu gontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa noshowo iikulya. Yo yimwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oombaanga kadhishi ashike omahala mpoka aantu haya kapungulila iimaliwa yawo aawo! ohatu vulu oku adhapo omauwanawa ogendji. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi eta po omathigathano gontumba moka to gandja omayiuvo goye gopaihole eto isindanene oodola koomuma eyovi.

Ombaanga kadhishi ashike ehala lyomalandithilo. Aantu ohaya vulu okumona ko omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi tulapo omathigathano, ndele aantu taya kutha ombinga opo yiisindanene sha.

Otu na mo omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Momahala ngaka ohamu adhika iinima yomaludhi ya yoolokathana, ngaashi iikulya niinima iikwawo oyindji.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwapo pamaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya noshowo iizalomwa . Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana.

Aantu oha longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo. Ano oya ndulukwapo pamaludhi ga yolokathana. Una toyi moshilongo shotumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni ndele to pewa iimaliwa yomoshilongo moka. Omolwashoka iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu oku longa moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oyandulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, iizalomwa, nosho tuu yoyamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhayo ,oya ndulukwapo nduno komaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mbono yena uunongo moonyala nohaya vulu okunduluka iinima yomaludhi ga yoolokathana ohaya vulu oku ndulukapo iipundi oshowo iitafula. Iinima yawo oha yeyi landitha po etaya mono iimaliwa.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muno ohamu adhikwa iinima yomaludhi ga yoolokathana, mo ohamu adhikwa wo omukwatheli.

Omagumbo gopashinanena ohaga monika lela nawa no ndinekela kutya kehe omuntu konyala okwa hala ashike mona kuyiwa akale ena egumbo ndino. Ohamu kala muna iitafula hoka hakukala kwatentekwa iimeno yomaludhi gayoloka thana oshowo oradio yomuzizimbe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, osho wo iizalomwa. Yo oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Otuna mo omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo, omahala gamwe ohaga adhikwa ashike omalovu oshowo iikulya omanga gamwe haga adhikwa iizalomwa oshowo oongaku.

Ombaanga kayi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa, ohatu vulu woo okumonako omauwanawa ogendji gevulithe mpono . Standard Bank ohavulu okukwathela aayakulwa ye nokugandja oshimaliwa shomeendelelo ano okulya omukuli.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka hamu adhikwa iinima yomaludhi ga yooloka . Iinima ohayi adhika ya tulwa nomalandulathano nawa, mo mehala moka ohamu kala mwa yela. Ohamu adhikwa wo omulandithi.

Otuna omahala go kupungula iimaliwa yetu ga yoolokathana ano ombaanga ya Standard oyo yimwe yomoombanga ndjoka aantu haya longitha uuna taya ka pungula iimaliwa yawo.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka aantu hayayi yaka lande iinima yawo, pomahala gamwe ohapu landwa omalovu nosho wo iikulya yapya nale, ohamu adhike nduno iipundi nosho wo iitafula mbyoka ya nuniwa aalandi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa yawo okulanda iipumbiwa ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Ano uuna toyì koshilongo shontumba oho gandja oshimaliwa shoshilongo shaandjeni gweye topewa iimaliwa yomoshilongo moka, opo wu wape okuyi longitha.

Ombaanga kadhishi ashike omahala gomapungulilo giimaliwa ohatu vulu okumona mo omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi ulikemo iipindi, ano uuna iinima yontumba yeya pevi nondando yoshimaliwa shontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana, shikwatelela kiilongo yawo.

Oombaanga kadhishi ashike omahala moka hatu pungululile iimaliwa yetu. Otatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji gevulithe mpoka. OFNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi etapo omathigathano, ndele omuntu tamono ompito yokwiisindanena iimaliwa nenge kehe shoka shatulwa methigathano.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya niizalomwa. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo niinima iikwawo oyindji.

Aantu mboka yena uunongo moonyala, ohaya nduluka po iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya hongo iitafula oshowo iipundi momiti dha yoolokathana, niihongomwa yawo ohaye yi landitha po.

Otuna mo oositola odhindji moshilongo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Moositola muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolothana kutya iikutu, niikulya.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikutu oshowo iikulya yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo ,oya ndulukwa po nee momaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muno ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana . Ngaashi oondjato, oongaku, iikutu niikwawo oyindji.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya vulu oku ndulukapo iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitafuula, oosikopa. Iinima mbika olundji ohayi adhikwa ashike momagumbo ngoka gopa shi nanena.

Ombaanga kayi shi ashike ehala lyoku pungula iimaliwa, ohatu vulu oku mona mo omauwanawa ogendji ge vulithe po mpono. Standard Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi tula omathigathano, moka omuntu ha vulu oku isindanena iimaliwa koomuma nenge oka kalata ko ku ka landa mositola.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lyayela lyo olina iinima yatulwa melandulathano nawa . Ohamu adhika woo omukwatheli

Momagumbo ohamu adhika iipundi ya yoolokathana niitaafula mbyoka ya hongwa miiti. Iipundi mbika ohayi kala ya nuninwa aayenda nenge omuntu ta kuutumba ngaa uuna uuvite a loloka.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iiipumbiwa yawo. Ohamu adhikwa nduno iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ehala ndika ohali kala lya opalekwa nawa lyo olyina iinima yili melandulathano. Ohamu adhikwa wo omukwatheli.

Otu na mo omahala ogendji gomalandithilo muuyuni moka aantu haya yi ya ka konge iinima yawo. Opu na pomahala gamwe hapu adhika oongaku, omapaya, oondjato nosho tuu, omanga mugamwe ohamu adhika iikulya.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji gomalandithilo ngono haga landitha iinima ya yooloka. Opena omahala gamwe haga landitha ashike iikulya mbyoka ya pya nale ngaashi oomboloto dha mbakwa.

Opuna aantu yamwe ya shitwa ye na uunongo moonyala, ano aantu mboka haya vulu okunduluka po oshinima shontumba. Aantu mbano ohaya vulu okuhonga iipundi ya yooloka momiti dha yooloka wo. Ohaya vulu wo okulandithapo iipundi yawo uuna ya honga oyindji.

Aantu mboka yena uunongo moo yala ohaya ndulukapo iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu okuninga iipundi miiti e tayeyi tula iinima iiwanawa .oha yehi landithapo nduno etaya imonene iimaliwa.

Moshilongo otunamo omahala ogendji gomalandithilo ano omahala ngano ohaga landitha iinima yayoolokathana opena omahala ngoka haga landitha ashike uunene iikunwa ngaashi omalovu osho woo iikulya.

Oositola olyo ehala lyoma landithilo. Moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muno oha mu adhikwa iinima yomaludhi giili nogiili. Mo ishewe ohamu adhika aakwatheli. Oha ye eta wo oompito dhiilonga.

Opuna ondunda ndjoka hayi thikilwa momagumbo ogendji, mondunda muno ohamu kala muna oshitaafula osho wo iipundi mbyoka yanuninwa mboka ta yeyamo owutya aayenda nenge aanegumbo yoyene.

Kehe omuntu okwashitwa ena uunongo we mboka inawufa wa mukwawo. Opuna aantu yamwe ya shitwa yena uunongo moonyala, ano haya vulu oku ndulukapo oshinima shontumba. Aantu mbano ohaya vulu oku honga iipundi osho wo iitafula momiti dhontumba.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka konga iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana mo ishewe ohamu adhika omulandithi . Oositola ohadhi eta oompito dhiilonga moshigwana.

Otunamo omahala ogendji gomalandithilo moka hamu adhika iinima yomaludhi gayoolokathana, pomalandithilo gamwe ohapu adhikwa iikutu omanga gamwe hapu adhikwa iikulya.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, oya ndulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo, yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Ano uuna toyi koshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaayeni eto pewa iimaliwa yomoshilongo moka opo wu wape wukeyilongithe moshilongo mo.

Otu na omahala ogendji gomalandithilo hoka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo ya yoolokathana. Momahala moka ohamu adhika aakwatheli sho ishewe ohaga eta oompito dhiilonga moshigwana.

Bank Widhoek oyo yimwe yo moombaanga ndhoka aantu haya longitha uuna taya pungula iimaliwa yawo. Ano ota halele nduno aalongithi ye ayehe enyanyu, osho wo omumvo guna elago.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muno ohamu adhikwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili, mo ohamu adhikwa wo omukwatheli. Ano ohadhi eta oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha osho wo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni e to pewa iimaliwa yoshilongo shoka molwaashoka iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya niizalomwa. Oyandulukwa po yayoolokathana yiikwatelela kiilongo yawo. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Otuna mo ombaanga odhindji moshilongo moka aantu haya kapungula iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi longithwa oyina iitayi ngaashi Eenana, Rehoboth, Ondangwa oshowo oondolopa oonkwawo.

Aanafaalama ngele ya kunu iimeno yawo. Ohaye yi sile oshimpwiyu. Uuna ya adha oku tewa oha ye yi teya nduno etaya kalanditha oombuto dha yoolokathana.

Ombaanga kadhishi ashike ehala lyokupungula iimaliwa ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi ulikemo iipindi unene ngaa ngele oshinima shontumba sheya kombiliha.

Aantu ohaya imaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Yo yamwe ohaye yilongitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo. Aanongo moonyala oya ndulukapo nduno okashina hoka haka yalula iimaliwa ano omukalo nguno ihagu kwaatekeka uunene.

Kehe omuntu okwa shitwa ena uunongo mboka wa yooloka ku wa mukwawo, ope na aantu yamwe mboka ye na uunongo moonyala ano omuntu ha vulu okunduluka po oshinima moshinima shontumba, ta vulu okuhonga oshitaafula momuti gontumba.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka aantu ha ya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka oha mu adhikwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili, lyo ishewe oha li eta oompito dhiilonga.

Omalandithilo olyo ehala moka aantu haya ka landitha iinima yawo. Pomahala mpaka ohapu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana. Omuntu ohoka landa ashike shoka wahala ngwee to gandja oshimaliwa kwaangoka ta landitha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka yena uunongo woonyala ohaya ndulukapo iinima ya yoolokathana. Ohaya vulu okuhonga iitaafula komiti dha yooloka ndele taya landitha iihongomwa yawo.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyoku pungulila iimaliwa, awoo aantu ohavulu oku monako omauwana ogendji , FNB oyo yimwe yo mombaanga ndhoka hadhi etapo omaudhano ndele aakwashigwana taa kutha ombinga.

Oombaanga odho ehala lyo mapungulilo moka aantu haya ka pungula iimaliwa yawo. Ashike ohatu vulu oku monako omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi uuna iinima yontumba yeya kombiliha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala, ohaya nduluka iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya hongo nduno iipundi, iitaafula oshowo uutemba wokuiyogela koonyala nenge wokuyogela iiyaha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yolokathana ano iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu oku longa moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya landitha iinima yayolokathana yamwe ohaalanditha iikulya, yo yamwe taalanditha iizalomwa, oshowo uumate womendunda. Oha yimonene iimaliwa okupitila moma landithilo giinima yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iikutu. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi geli gaali, yimwe oya ningwa momafo yo yimwe oya ningwa moondola. Ano oya ndulukwa po sha yoolokathana sha ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi oshowo iikulya yo yamwe ohayeyi longitha oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno shi ikwatelela kiilongonyawo

Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo ano ngele toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaayeni e to pewa iimaliwa yomoshilongo moka to yi opo wu wape okukeyi longitha.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungulila iimaliwa, aantu ohaya vulu oku mona ko omauwanawa ogendji ge vulithe po mpoka. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi eta po omathigathano ndele aantu taya kutha ombinga, opo ya mone ompito yokwiisindanena iimaliwa keemuma nenge shoka sha tulwa po methigathano.

Oombaanga ka dhi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa, aantu oha ya vulu oku monako omauwanawa ogendji. Nedbank oyo yimwe yomoombaanga dhoka ha dhi tula po omathigathano, moka aantu mboka ha ya teleke okapana taya ka isindanena iimaliwa koomuma.

Opena aantu yamwe yashitwa yena uunongo meenyala, ano aantu mbaka ohaya vulu okundulukapo iinima ya yolokathana yamwe ohaya hongo iipundi momiti dhayoloka oshowo iitafula. Iihongonwa yawo ohaye yi landithapo nduno etayi monenemo iimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi gaali, yimwe oyi li moodollar yo yimwe omomafo. Iimaliwa oya ndulukwa po momaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oyandulukwa po nduno momaludhi gaali yimwe oyaningwa momafo yo yimwe oyaningwa miitenda.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola.

Oombanga odha tseyika onga omahala ngoka aakwashigwana ha yayi ya kapungule iisimpo yawo. FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi ulikemo iipindi uuna oshilandithomwa shontumba sheya kombiliha.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo . Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela mo ohamu adhika omukwatheli.

Oombaanga kadhi shi ashike omahala gomapungulilo ashike ohatu vulu okumona mo omauwanawa ogendji. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano, ndele omuntu ti isindane shoka sha tulwa methigathano okutya oshimaliwa nenge oongodhi.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi, ooholongo, oonkoshi, uumenye niikwawo oyindji. Bank Windhoek ota kunkilile aantu opo yagamene iinamwenyo mbika.

Otuna omahala ogendji goma landithilo moka aantu haya landitha iinima yawo opo yi imonenemo iimaliwa. Pomahala mpaka ohapu adhikwa nduno iipundi osho wo iitaafula mbyoka ya nuninwa aalandi.

Oombaanga kadhishi ashike omahala moka aantu haya kapungula iimaliwa yawo. Ohatu vulu wo okumona ko omauwanawa ogendji ge vulithe mpoka. Bank Windhoek ota halele omahalelo yambeko kwaangoka i isindanene okambo sho yali yayi methigathano.

Oombanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungulila iimaliwa ohatu vulu oku mona ko omauwanawa ogendji ge vulithe mpono. Bank Windhoek oyoyimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano, moka omuntu ti isindanene okambo ke kokushanga kaBank Windhoek.

Aantu oha ya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana sha ikwatelela kiilongo yawo.

Oombaanga kadhi shi ashike omahala goku pungula. Aantu ohaya vulu okumona ko omawuwanawa ogendji ge fulithe po mpoka. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano, moka aantu haya vulu okuisindanena sha tashi vulu okukala oshimaliwa koomuma nenge oshihauto. Oshi ikwatela ashike kutya methigathano omwa tulwa shike.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gayoolokathana oshowo aakwatheli mboka haya kwathele aalandi.

Aantu mboka yena uunongo nawa moonyala, ohaya hongo iinima ya yooloka nomiti ngaashi, iitafula oshowo iipundi. Niihongomwa yawo oha yeyi landitha po.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya nduluka iinima yomaludhi gayoolokatana, otaya vulu okuhonga iitafula, iipundi nosho wo oosikopa momiti dhayooloka.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha oshowo iizalomwa. Yamwe ohaya yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokothana shiikwatelela kiilongo yawo.

Oombaanga kadhishi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. Ohatu vulu oku monako omawuwanawa ogendji gevuluthe mpoka .Standard oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi tulapo omathigathano ndele aantu taya kutha ombinga.

Aantu mboka yena uunogo moonyala ohaa ndulukwapo iinima yomaludhi gayolokathana. Ngaashi otaa vulu oku honga iipundi oshowo iitafula. Na iihongomwa yawo ohayeyi landitha po.

Opena aantu yamwe ya shitwa yena uunongo moonyala, ano aantu mbano ohaa nduluka iinima yomaludhi ga yoolokathana hayeyi hongo momiti dha yoolokathana woo ohaa vulu okuninga iipundi ,iitafula noosikopa.

Aantu ohay longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa, iikulya nosho tuu. Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shikwatelela kiilongo yawo.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ohamu adhika nduno iinima yomaludhi gayoolokathana. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa, mo ishewe ohamu adhika omukwatheli.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa noshowo iikulya. Yo yamwe oheye yilongitha oku futa oosikola dhawo oshowo dhaanona yawo .

Aantu mboka yena uunongo moonyala, ohaya vulu oku nduluka po iinima yoma ludhi ga yoolokathana. Yamwe ohaya vulu oku honga miiti uutemba woku iyoga koonyala. Ano oha yi imonene iimaliwa oku pitila mii hongomwa yawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka konga iipumbiwa yawo mehala muno oha mu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana owutya iizalomwa nenge iikulya.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Yoyamwe ohaye yilongitha okula ,okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwapo nduno yayo lokathana shikwatelela kiilongo yawo.

Otunamo oohala ogendji gomalandithilo moshilongo. Moka hamu adhikwa iinima yomaludhi gayolokathana. Omahala gamwe ohamwa adhikwa iikwathewa niinima yomoshipala. Omanga mudhimwe oha mu adhikwa iikulya oshowo iizalomwa.

Otuna mo oombaanga dhomaludhi gayoolokathana, mpoka aantu haya pungula iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa. Oyi na wo iitayi ya yooloka ngaashi mOshiwarongo, Oshifo, Osikwakopo, Oshakati, osho wo Ongwediva.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Otuna oombanga odhindji moka aantu haya yi yaka pungule iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi longithwa. Ano ota halele aantu ayehe mboka haa longitha ombanga ye omumvo guna enyanyu oshowo gwa gamenwa.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya hongo iinima yomaludhi gayoolokathana. Yamwe ohaya vulu okuhonga uutemba mboka hawu iyogelwa koonyala moshiti shontumba. Ohaya landitha iihongomwa etaya imonene mo iimaliwa.

Opena aantu yamwe yashitwa yena uunongo moonyala . Aantu mbano ohaya vulu oku ndulukapo iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu okuhonga iitafula, iipundi momiti dhontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Iimaliwa oya ndulukwa po pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ohayi longithwa nduno okulanda iipumbiwa ngaashi iikulya, iizalomwa oshowo okufuta oosikola.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo . Mehaha muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana . Ehala ndika ohali kalekwa lyayela wo mo ohamu adhika wo omukwatheli.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iikulya osho woo iizalomwa, oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana shii kwatelela kiilongo yawo.

Bank Windhoek ota tseyitha wu kuthe ombinga opo wu wape wii sindanene okakalata koku landa, hoka taka kosho oondola omayovi gaali, naasindani aanelago ,otaya ka tseyithwa mo ,momasiku gatano gaFebuluali omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ne.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po momaludhi ga yoolokathana okulanda iipumbiwa yawo. Uuna to yi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni, e to pewa iimaliwa yomoshilongo moka mbyoka to ka longitha.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaa ndulukapo iipundi osho wo iitafula yomaludhi gayoolokathana, olundji iinima mbika ohayi adhikwa momagumbo gopashinanena.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya nduluka po iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu okuhonga iipundi, iitafula niinima yimwe oyindji miiti.

Oombanga kadhishi ashike ehala mpoka aantu ha ya ka pungula iimaliwa yawo, aawo, Standard Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi etapo omathigathano, moka aantu ha ya kutha ombinga no ku isindanena iinima yayooloka.

Otunamo omaludhi ogendji gomangeshethelo moka aantu haya yi yaka konge omakwatho gawo ga yolokathana ano omahala ngano ohaga eta oompito dhiilonga moshigwana.

Aantu oha yalongitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikutu oshowo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana.

Otu na omahala ogendji gayoolokathana gomalandithilo, moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo . Momahala gamwe ohamu adhikwa iizalomwa ngaashi iikutu, oongaku niikwawo oyindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Oombanga kadhishi ashike omahala mpoka aantu hayapungula iimaliwa yawo. Nedbank oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi tulapo oma thigathano moka aantu haya kutya ombinga. Ohaya tulapo nduno oma thigathano gayooloka, ngaashi guu thanguthangu nenge gomayanga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya . Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu moka yena uunongo moonyala, ohaya hongo iihongomwa yawo yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu oku ninga iipundi oshowo itaafula mbyoka hayi kala yili mo maludhi omawanawa, haye yi hongo, okuza momiti dha yooloka.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ashike oya ndulukwa po yayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yasho. Uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni eto pewa iimaliwa yokoshilongo shoka toyi omolwaashoka iimaliwa yomoshilongo shimwe itayi vulu okulonga moshilongo oshikwa wo.

Otuna omahala ogendji goma landithilo ngono haga landitha iinima ya yooloka. Aantu oko hayayi yaka konge uukwashikependjewo wawo, mehala moko ohamu adhika wo omukwatheli.

Oombaanga kadhishi ashike ehala mpoka aantu haya ka pungulila iimaliwa yawo. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji ngaashi FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi tula po omaudhano, aantu moka haya kakutha ombinga nokwii sindanena sha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iizalomwa oshowo iipalutha, yo yamwe ohaye yilongitha oku futa ooskola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Mongaashingeyi aantu mboka aanongo moonyala, oyeshi tuningila oshipu, molwaashoka oya ndulukapo uushina mboka hawu yalula iimaliwa, ano ngaashingeyi itokalawe wuna ethimbo lyokuyalula iimaliwa yoye ngoye mwene, oto tula ashike mokashina, ko take kupe omwaalu.

Aantu momagumbo oye na mo oondunda dha yooloka. Moka mu na ondunda ndjika hayi ithanwa ondunda yokulala, ihamu adhika nduno ombete oshowo iikumbatha noshitaafula mpoka omuntu ha tenteke iikwathewa ye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho woo iikutu. Yimwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi oondjato, oongaku niikwawo oyindji.

Ehala lyomalandithilo opo mpoka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Ohapu adhika nduno iinima yomaludhi ga yooloka kutya iikutu, kutya iikwamboga nenge iingumutulu.

Ope na aantu yamwe mboka ya shitwa ye na iikaha iiwanawa, ano aantu mbaka ohaya nduluka po nduno iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya hongo iitaafula mbyoka ya ningwa lela momikalo dha yoolokathana. Ohaya vulu okulanditha po iihongomwa yawo e ta yi imonene iimaliwa.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oombanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungulila iimaliwa, aantu ohaya vulu oku monako omawuwanawa ogendji ge vulithe po mpoka. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi tula po omathigathano. Moka aantu haya kutha ombinga, nomusindani omunelago otaka sindana omayovi gaali koomuma.

Oombanga kadhishi ashike ehala moka aantu hakapungulila iimaliwa yawo awo, oha tuvulu oku monako omawuwanawa ogendji gevulithepo pono, Bank Widheok oyo yimwe yomombanga dhoka hadhitula po omadhigathano ndele aantu tayakutha ombinga opo yavule okwisindanena shoka shatulwa methingathano wutya iimaliwa nenge shikwa wo shangwedhwapo.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaa ndulukapo iinima yomaludhi gayolokathana. Oha ya vulu okuhonga iitafula, iipundi momiti dhontumba etaya landathipo iihongomwa yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oopumbwe dhawo. Oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano ngele toyi moshilongo shaantu, oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni eto pewa iimaliwa yomoshilongo moka opo wu ka wa pe okuyi longitha moshilongo shoka.